Talela po omunkulofuta gwaNamibia opo wi imonene omaukwatya guunshitwe ga yoolokathana ngaashi oombwa dhomomeya ndhoka hadhi kala aluhe tadhi otele omutenya kooha nooha dhefuta. Talela po nena efuta lyaNamibia ngoye wu imonene oombwa dhomomeya niinamwenyo ayihe yimwe ya yoolokathana.